Ikibanza gitoyi, cubatswe kera gishaje, kigaragaza ubwiherero bw'abigeme canke abakenyezi, hari n'indobo yifashishwa mu gukora isuku mu gihe uwo mwigeme canke umukenyezi ahejeje gukora ibikorwa vyo guta umwanda mukuru canke mutoyi.

Abanyeshuri bari mu mwanya wo kwinonora imitsi bari ku kibuga kinini cagutse kirimwo umusenyi kiri iruhande y'amasomero yabo asakajwe amategura akomeye ari munsi y'ibiti birebire bifise amashami menshi.

abanyeshure biga ku ishure rya mutima mweranda, bari bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi, bari ku kibuga c'umupira w'amaguru, kirimwo ubwatsi butotahaye, bariko baratera agapira.

Abanyeshure bagera ku ndwi bariko barakina umupira w'amaguru baryohewe kandi banezerewe bakinira mu kibuga ciza kiriko utwatsi kiri ahaherereye ishure ryitiwe mutima mw'iranda.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko co kw'ishure ryisumbuye rya mutima mwiranda abigeme bambaye utubutura t ugufi hamwe n'imipira bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko barorererwa n'abigisha n'abamwe n'abandi banyeshuri.

Abanyeshure b'abigeme bari ku ikibuga c'umupira w'amaboko bariko barinorora imitsi bigabuye muibiri bamwe bambaye impuzu zisanzwe abandi bambaye imipira igomba gusa n'urwasi.

Amazu mato mato kandi yashaje yubatswe kera hakoreshejwe amatafari aturiye, hamwe be n'isima. Iyo nzu isa nabi hamwe umuntu ayigiyemwo amagara yiwe ashobora kwononekara.

Ikibanza gitunganije neza kirimwo ingunguru zitatu zubakishijwe isima zagenewe kubikwamwo amazi. Haruhande yaho hariho inyubakwa yubatswe ku buhinga isakajwe amabati.

Inyubakwa yagutse yubatswe ku buhinga ifise imbere hatunganije neza hagenewe ubuzu bwa sugumwe bw'abagabo aho baza guta umwanda wabo mutoya.

Inyubako ya kijambere isakajwe amabati ifise imbere hagutse harimwo ivyumba vyinshi impome zisize irangi ry'amavuta rigomba gusa n'umuhondo mu mfuruka harimwo akadirisha gatanga umuco.

Abanyeshure benshi bambaye imyambaro yo kwinorera imitsi. Bakoraniye ku kibuga c'umupira w'amaboko, cubatswe ku buhinga hasi hasize isima, kizungurukishijwe n'uruzitiro, rukozwe n'insenga z'ivyuma.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga ifise imbere harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza aho abantu batandukanye bahora baza kwironora imitsi.

Abanyishure benshi bari mu mwanya wo kwinonora imitsi bariko bakurikiranwa n'umwigisha abijejwe bari ku kibuga kirimwo umusenyi mwinshi ha ruhande y'amashomero yabo ari musi y'ibiti birebire.

mu masaha y'umutaga abanyeshure bo kw'ishure ry'isumbuye rya mutima mweranda bari bari ku kibuga c'umupira w'amaboko barorera abigeme bariko barakina baterera umupira bawucisha hejuru y'urusenga

ikibanza kinimi cane kirimwo abanyeshure bariko bararaba urukino rw'umupira amaboko abandi bicaye kuntebe bariko baratwenga banezerewe cane bicaye baruhutse bariko barafata akayaga

Abanyeshure benshi bariko barinonora imitsi bari ku kibuga cagutse kiri mubivu vyinshi haruhande y'amasomero yabo yubatswe ku buhinga ari munsi y'ibiti birebire.

Ikibanza kinini cagutse cubatsemwo ishure ry'intango ryo ku Buterere hariho uruhande ruriko inyubakwa zagenewe amasomero yubatse ku buhinga zigeretsweko n'uruhande ruriko ikibuga c'umupira w'amaboko.

utuzu twasugumwe twahariwe abigeme n'abakenyezi twubatswe kera kandi dushaje dufise impome zisize irangi ryera niry'ubururu hasi naho hari hasize irangi ryirabura

Inyubakwa ya kijambere, yubatswe hakoreshejwe amatafari aturiye hamwe n'isima, ifise imbere hacafuye hagenewe ubuzu bwa surwumwe bw'abagabo aho baza guta umwanda muto.

Ikibuga kinini cane cubatse impande y'utwatsi twiza kandi dutotahaye impande hateye ibiti birebire bifise amashami maremare cane afasha mu gutanga akayaga ku bakinyi baba bariko barakina kuriico kibuga.

Abanyeshuri benshi bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi, bakoraniye mu nyubakwa yabigenewe hariho umwigisha wabo yambaye imyambaro itukura ariko arabakurikirana.

Kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda, ku masaha y'umuhingamo ku musi wa gatanu, abanyeshuri bose barambara imyambaro kwinonora imitsi bamwe n'abigisha bose bakaja ku kibuga c'umupira w'amaboko bamwe bakaja ku kibuga c'umupira w'amaguru hama bagatangura kwinonora imitsi.

Abanyeshure beza cane kandi bambaye neza, bashajije kandi baberewe, bari bafise mu ntoke imipira ikoreshwa mu gukina urukino rw'amaboko, bari bari mu kibuga gikozwe hakoreshejwe isima.

Kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda, abanyeshure bahora baja kwinonora imitsi ku munsi wa gatanu mu masaha y'umuhingamo bakina urukino rw'umupira w'amaboko aho bahucisha hejuru y'urusenga rufatishijwe ibyuma bibiri.

Ikibanza kinini gitunganije neza gisize hasi isima harimwo ibiti birebire bifise amashami menshi, ku ruhande hariho ibikinisho abana bakinirako.

Inyubakwa yagenewe akazu ka sugumwe ka kijambere harimwo n'igikoresho kigenewe gukora amasuku mfise impome zisize irangi ry'ibara rigomba gusa n'umuhondo n'idirisha ritonya ritanga umuco.

Urukino rw'umupira w'amaboko rukomeye cane, rwatanishije mu mutwe abanyeshure biga ku ishure ryisumbuye bifasha impfuyi n'abanyeshure biga ku ishure kisumbuye rya mutima mweranda.

Mu masaha y'umuhingamo ku munsi wa gatanu abanyeshuri bo kuishure rgisumbaye rya muteamweranda barafise umwanya wo kwinura imitsi aho bose baba bambaye imyambaro yabigenewe bakacabaja ku bibuga vyabigenewe.

Inyubakwa ishaje yagenewe ubuzu bwa surwumwe, ifise imiryango ikozwe mu vyuma yaguye ingese isize irangi itukura, isakajwe amabati.

Abanyeshuri benshi bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi; bamwe bari ku kibuga c'umupira w'amaboko bariko, bararorera urukino ruriko rurahabera, abandi b'abigeme bicaye ku gatebe mu bwatsi butotahaye bariko barafata akayaga.

Abanyeshure benshi bariko barinonora imitsi; bamwe bambaye udupira tugomba gusa n'umuhondo, abandi utugomba gusa n'ubururu, bariko bakina urukino rwo guterera igikoresho gifyase, kigenda kirazunguruka, baza baragihanahana.

Abanyeshure bambaye imyambaro yuko enenera imitsi bariko barakina urukino rw'umupira w'amaguru bari mu kibuga kirimwo ubwatsi bwinshi butotaye haruhande yaho hariho ibiti birebire bifise amashami menshi.

Abanyeshure b'abahungu bari mu mugwi userukira ishure, bakina urukino rw'umupira w'amaboko bambaye imyambaro isa nugwati bahagaze bariko bararamutsa abarorerezi kukira batangure urukino.

Abanyeshure b'abasore bambaye imyambaro y'umugwi userukira ishure w'umupira w'amaboko bahagaze ku murongo ariko barifotoza kugira bacebatangura gukina urukino rwabo rubahuza n'irindi shure.

Kw'ishuri ryisumbuye rya mucima mw'iranda ku munsi wa gatanu mu masaha y'umugoroba abanyeshuri bose barabategeka kujya kwinura imici bakambara imyambaro yabigenewe hama bakaja ku kibuga cagutse kirimwe ubwatsi butotahye bagatangura kwigorora.

Inyubaka y'igorofa, yubatswe ku buhinga bwa kijambere, imbere yayo hari hahari ikibuga kinini cane cubakishijwe isima, carimwo abanyeshure benshi n'abigisha babo bariko barinonora imitsi.

Ikibuga kinini cane kandi giteyigomwe higa nino yaco hari ihagaze abanyeshuri benshi babigeme bariko bararaba urukino ruriko rurabatanisha mu mutwe na bagenzi babo urukino rw'umupira w'amaboko.

Abanyeshure benshi bambaye imyambaro yo kwinorora imitsi, bamwe bambaye udupira dukomba gusa n'umuhondo abandi n'umutoto uhishiye ariko barasigurirwa n'umwigisha wabo ingene bokina neza urukino rw'umupira w'amaguru.

Inyubakwa ya kijambere isakajwe amabati, ifise impome zisize irangi rigomba kwera, yagenewe ubuzu bwa surwumwe, aho bufise imiryango igomba gusa n'ubururu.

Akazu ka sugumwe kagenewe abigeme n'abakenyezi kubakishije amatafari ahiye hamwe be n'insima gafise umuryango wera n'ikiyo camenetse n'ikindi kitamenetse kandi bikingiwe n'icuma.

Inyubako nziza ya kijambere ikomeye, ifise impome zubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima, isakajwe amabati; imbere harimwo intebe nyinshi zipanze ku mirongo zikozwe mu giti.

Abanyeshure b'abigeme bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko mu kwinora imitsi harimwo abambaye amabutura yirabura, uwundi umwe yambaye ibutura itukura, n'uwambaye ibutura igomba gusa n'urwatsi.

Abanyeshure bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi, bari ku kibuga kirimwo umusenyi mwinshi, aho bagira bakine urukino rw'umupira w'amaguru, ariko barigishwa n'umwigisha wabo ingene bokina neza.

Ikibanza gitoyi kandi kitagutse kigaragara ko cari ikibanza c'ubwiherero kandi n'ibikoresho vyo gukora isuku mu gihe haba hacafuye hakoreshejwe amazi ndetse n'utundi dukoresho nk'amabombo.

Inyubakwa yagenewe akazukasugumwe ka kija mbere ifishe impome zisize irangira igomba gusa n'umuhondo hariho akadirisha gatonya gatanga umuco isakajwe amabati.

Ishure ryiza cane ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rigeretse kabiri. Rifise n'ikibuga ciza cane bakiniramwo urukino rw'umupira w'amaboko. Hari huzuyemwo n'abanyeshure benshi barikumwe n'abigisha b'abo, bariko barabigisha imyimenyerezo.

Ikibanza gito cane cashaje cubatswe ku buhinga bwa kera cari gisize ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ryera . Hirya n'ino hari hateye ibiti vyinshi bitotahaye bitanga n'akayaga keza.

Ikibanza gito cane kandi gishaje cagenewe ubukarabiro iyo abantu bavuye mu kazuka sugumwe hari hateye nutwasi duke cyane kandi bigaragara ko twumye mu kubura imvura.

Abanyeshure b'abahungu bari mu mugwi w'umupira w'amaboko userukira ishure ryitiriwe umwami bari biteguye gukina urukino rwabahuza n'ishure ryisumbuye rya mutima mwiranda.

Inzu ishaje cane iri impande y'ishamba ririmwo ibiti vyinshi cane kandi bikuze bitanga akayaga amashami yavyo yaratotahaye kandi yarasa n'urwatsira rubisi.

Inzu yahariwe ubwiherero bw'abahungu yubatswe kera, ariko hakaba harakoreshejwe amatafari aturiye hamwe be nisima ryahari rifise umuryango wera n'amatara hejuru.

Abanyeshuri benshi bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi umurwi umwe wambaye imipira igomba gusa n'umuhondo, uwundi imipira igomba gusa n'igicu. Bariko barakina baterera igikoresho gifyase kigenda kirazunguruka.

Abanyeshure bariko barinonora imitsi bakina imikino itandukanye bari mu kibuga kirimwo ubwatsi bwinshi bututaye ha ruhande hariho ibiti birebire bifise amashami menshi.

Inyubaka yagenewe ubuzu bwa sugumwe ibubatswe ku buhinga bwa none irimwo agakoresho gatukura ko gukora amasuku fise akadirisha gatonya gatanga umuco.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga, ifise imbere yagutse ,harimwo ivyumba vyinshi ,impome zisize irangi rigomba gusa n'umuhondo ,isakajwe amabati, mu mfuruka harimwo akadirisha gatoya.

Ikibanza kirimwo ibibagaje bitatu binini vyagenewe ububiko bw'amazi kiri hagati y'inyubakwa zibiri zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati, hasi hasize isima.

Imigwi ibiri igizwe y'abanyeshure biga mu myaka itandukanye ariko barinonora imitsi bakina urukino rw'umupira w'amaboko bamwe bambaye imipira itukura hamwe nutubutura tugomba gusa n'ubururu abandi bambaye ibigomba kwirabura.

Abanyeshure bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi bariko barakina nabigisha urukino rw'umupira w'amaboko bacisha umupira hejuru y'urusenga rufatishijwe n'ivyuma bibiri.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko co kw'ishure ryisumbiye rya mutima mweranda hariko abanyeshure bariko barinonora imitsi batana mu mitwe abo mu wicenda n'ab umwaka w'icumi na gatatu hariho abandi bariko barabarurera.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi myinshi kirimwo abanyeshuri bamwe bambaye imipira isa n'umuhondo abandi iyigomba gusa n'ubururu bariko barakina baterera igikinisho gifyase.

Inyubakwa ya guce yagenewe ubuzugashuku bumwe bw'abasore yubakishijwe isima ikomeye isize n'amarangi yashaje ku mpome rimwe rigomba gusa n'ubururu irindi rigomba gusa n'umuhondo.

Inyubakwa ikomeye ifise impome zisize irangira igomba gusa n'ubururu imbere hagutse hari mu ivyumba vyinshi isakajwe amabati mu mpfuruka hariyo n'akadirisha gatoya.

Abanyishuri babigeme bagize imigwe ibiri bariko barinunura imitsi bakina urukino rw'umupira w'amaboko bamwe bambaye hejuru imipira igomba gusa n'umuhondo abandi bambaye hejuru imipira igomba kwera.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse, gikorerwamwo ubushakashatsi, kirimwo akabati kera babikamwo ibikoresho bakoresha iyo bariko baragira ubushakashatsi, hari hahari ku meza ibikoresho bindi bakoresha iyo bariko baragira ubushakashatsi.

Ikibanza kinini cane kandi giteyigomwe gikoregwamwo ubushakashatsi bw'ubuzima bw'abantu hari harimwo abanyeshure benshi kandi bamwe bari abigeme bambaye n'impuzu zirezire kandi zera.

Inyubakwa yagenewe ubushakashatsi bubatswe ku buhinga, ifise imbere harimwo intebe nyinshi yakozwe mu giti hejuru hariho amatara amurika agatanga umuco ukwiye.

Umwigisha w'umugabo yambaye imyambaro yera iruhande, y'iwe hariho abanyeshuri biwe babiri babigeme bose bikingiriye mumaso hamwe no ku maboko bari mu nyubakwa yagenewe ubushakashatsi.

Inyubakwa nini cane kandi yagutse iteye igomwe; yubaswe ku buhinga bwa kijambere ifise imiryango eka n'amadirisha yera, indani hari intebe nyinshi zikoreshwa iyo abanyeshuri bariko barakora ubushakashatsi.

Inyubako nziza cane kandi yagutse yubatse ku buhinga bwa kijambere hakoreshejwe amatafari aturiye hamwe be n'isima indani hari hariho akabati kanini cane bakoresha mu kubikamwo ibikoresho bakoresha mu kugira ubushakashatsi.

Inyubakwa ya kijambere yagenewe ubushakashatsi ifise imbere hatunganije neza hariho uruhande ruriko ububati bw'ivyuma bwubakiye mu ruhome.

Abanyeshure batatu barebare b'abagabo kandi batagira imishatsi, umwe muri bo yari yambaye impuzu ndende yera, abandi nabo bambaye impuzu zisanzwe umwe iyisa n'umuhondo uwundi yirabura.

Inyubakwa yagenewe ubushakashatsi yubatswe ku buhinga, irimwo imbere abanyeshuri babiri b'abigeme bambaye amataburiya yera, bari bafise amacupa arimwo ibikoresho vy'imiti.

Inyubakwa yagenewe ubushakashatsi ifise imbere hatunganije neza hakorewe isuku harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro yera bariko barakora ikibazo umigisha wabo yabasigiye bagira ubushakashatsi.

Inyubakwa nziza cane ibereye ijisho yubatswe ku buhinga bwa kija mbere hakoreshejwe amatafari hamwebe n'isima cubatswe n'abafundi babinonosoye cane indani muri ico kibanza ari harimwo intebe nyinshi cane zikoreshwa mu kwicarako.

Inzu nini cane kandi iteye igomwe yagutse ifise ikibanza kinini rwose indani hari harimwo intebe zifashishwa mu kwicara ko iyo abanyeshure bicaye bariko barakora ubushakashatsi.

Igikoresho kinini cane bakoresha mu kuraba ibihimba bigize umuntu, cari kiri hejuru impande y'akabido keza k'ibara ryera n'umurumyo usa n'ubururu.

Akabati kanini cane kuguruye kandi kagutse babikamwo ibikoresho bakoresha iyo bari kbaragira ubushakashatsi bw'ubuzima bw'umuntu kugira ngo baronke ibikoresho vyotuma bagukingira neza.

Inyubaka yagenewe ubushakashatsi yubatswe ku buhinga bwa none, hakoreshejwe amatafari aturiye hamwe n'isima, ifise imiryango yo mu vyuma, amadirisha ariko ibiyo isakajwe amabati.

Ikibanza kinini cane kandi giteye igomwe cagutse bakoreramwo ubushakashatsi bw'ibintu bitandukanye, bikoreshwa mu buzima bw'umuntu. Hari harimwo n'intebe nyinshi bicarako mu gihe bariko barakora ibikorwa vyabo.

Umunyeshure yirabura yari yambaye ishati yera yari mu kibanza cahariwe ubushakashatsi bw'abanyeshure biga mu gisata c'amagara y'abantu imbere yiwe hari ibikoresho vyinshi bifashisha mu kugira ubushakashatsi.

Abanyeshure babiri bari bari mu kibanza kinini kandi cagutse biga mu gisata c'amagara y'abantu inyuma yabo hari hari ikibaho kinini cane canditsweko n'iyingwa yera.

Inyubakwa yagenewe ubushakashatsi yubatswe ku buhinga ifise amameza akayangana harimwo udutebe dukozwe mu mbaho two hasi impome zikoreshejwe amatafari aturiye.

Inyubaka isa neza yubatswe ku buhinga ifise inkingi zisize amarangi yirabura impome zubakishijwe amatafari aturiye hasi habonerana hagomba kwera.

inyubakwa yagenewe ububiko bw'ibitabo, ifise imbere hagutse, harimwo ububati bukozwe mu giti, burimwo ibitabo vyinshi, abanyeshure bahora baza gutora kugira basome.

Inyubakwa yagenewe ububiko bw'ibitabo ifise imbere harimwo ububati, bumwe bukozwe mu giti ubundi mu vyuma, bwose bwuzuyemwo ibitabo.

Inyubaka bubatse ku buhinga yagenewe ububiko bw'ibitabo irimwo ububati bwinshi bukozwe mu giti burimwo ibitabo abanyishure bakoresha mu kwiga.

Inyubarwa ya kija mbere yagenewe ububiko bw'ibitabo irimwo ububati bumwe bukozwe mu giti buri ko ni biyo urimwo ibitabo vyinshi ubundi bukozwe mu vyuma.

Akabati kanini cane gafise n'akamaro keza kuko bagashiramwo ibitabo byinshi bakabitondeka bigatonda ku murongo hari harimwo n'ibikarato byinshi birimwo ingwa n'ibindi bikoresho bakoresha mw'ishure.

Ikibanza gito cane cahariwe kubikwamwo ibikoresho bakoresha mw' isomero ,hari ahari ibitabo vyinshi cane, hamwe n'amakaye hamwe n'ibindi bikoresho ,bifasha abanyeshure kugira ubwenge bwabo butera imbere.

Inyubakwa ya kijambere ifise impome zubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima, imbere harimwo ububati bwinshi bukozwe mu giti burimwo ibitabo vyinshi vy'abanyeshure.

Inzu nini cane yahariwe gushinguramwo ibikoresho bitandukanye vy'ishure, uri ibitabo uri amakaye uri ibicapo bimwe bimwe bifasha abanyeshure kungira batahure icigwa.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga hakoreshejwe amatafari aturiye hamwe n'isima ifise imbere harimwo imeza yubakishijwe imbaho zikomeye hasi hasize isima.

ikibanza kinini cane cagutse kirimwo intebe nyinshi cane zicara ko ko abanyeshure baje kurondera ubumenyi mw'ishure imbere hari hari ikibaho kinini cane kandi cagutse gisize irangi ryirabura

Kw'ishure ry'intango ry'abigenga ryo mu kinindo bafise imyubakwa yagenewe amasomero nziza cane igerezweko isakajwe amabati n'ikibuga kinini kirimwo ibiti hamwe n'ibindi bikoresho vyo kunezereza abana.

Ikibanza kinini canecubakishijwe amabuye. Hirya n'ino y'ico kibanza hari hateye ibiti birebire cane bifise amashami atotahaye azana akayaga ku bantu begereye ico kibanza.

Kw'ishure ry'intango ry'umu kabondo bafise inyubakwa nziza yubatswe ku buhinga igeretsweko kabiri yagenewe amasomero isakajwe amabati ku ruhande yayo hariho ikibuga kirimwo ibiti abanyeshuri bakiniramwo.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse, gisize amabara y'umuhondo hamwe n'amabara yera. Hari hahari n'utubati tunini cane turimwo ibitabo. Amameza nayo bayifashisha mu kuyashiramwo ibitabo mu gihe bariko barabisoma.

Ishure ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere hakoreshejwe amatafari aturiye ,hamwe be n'isima rifise umuryango muremure cane, ushobora kwinjiramwo abanyeshure benshi icarimwe.

Ikibuga kinini cane gitewemwo ibiti vyinshi, bitanga akayaga ku bana biga kuri iryo shure ry'intango. Bari bambaye neza kandi bashajije, bambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi, izitukura n'iz'ubururu.

Ku ruhome rubakishijwe amatafari hamwe n'isima hamanitseko urupapuro urusa n'umuhondo rwanditse ko ibiharuro kuva kuri rimwe gushika kuri mirongo ibiri n'ingene babisoma mu rurimi rw'igifaransa.

Ishure ry'intango rifise uruzitiro rurini cane rwubatse, kandi rukomeye hari hateyemwo igiti kinini cane gifise amashami atotahaye, kandi atanga akayaga keza ku banyeshure biga kuri ico kigo.

ishure shingiro rya kera ryubatswe n'ubuhinga butari ubwa kijambere hakoreshejwe amatafari ahiye beni sima hari hariko ibintu bibiri bicafye ko intoke indome etse n'ibiharuro

Umwanya wo kuruhuka abanyeshure bo kw'ishure ry'intango ryo mu bugarama baraja ku kivuma c'ishure umwe agahagarara agasunika uwundi yicaye hama bagatangura kurya umunyenga.

Ikibuga kinini cane cy'umupira w'amaboko cubatswe ku buhinga bwa kija mbere hasize isima hasi higanino hari ibiti byinshi cyane bifasha mu gutanga akayaga ku bakinyi bariko baratana mu mitwe.

urupapuro rwera rucafye ko inyambagwa zitandukanye n'amazina yazo mu rurimi rw'igifaransa rumanitse ku ruhome ku ruhande rwa bomotse basize ko isima hamukoreshejwe imisumari

Ibarabara rinini cyane ricamwo imiduga amamoto ndetse n'amakinga ikambere n'abantu b'amaguru bakirenganira hariho kandi n'abahungu babiri bariko baragendagenda umwe yari yambaye akapira agatukura ndetse n'uwundi yambaye ishati yera.

Umwigisha w'umukenyezi, yambaye ikanzu ndende nziza, ariko yandika ku kibaho cirabura, akoresheje ingwa yera; inyuma yiwe hariho abanyeshure bicaye ku ntebe zikozwe mu giti, bariko baramukurikirana.

Inyubaka yagenewe isomero, irimwo imbere intebe nyinshi zipanze ku mirongo, zikozwe mu giti, hamwe n'akabati kari mu mfuruka, hasi hakaba hasize isima.

Inyubakwa y'ishure ry'intango yubatswe kera ifise ibiyo bimwe vyamenetse ibindi bigikomeye ariko bikaba bikingiwe n'ivyuma bisize ibara ryera. hirya nino naho hari asize ibara ry'ubururu.

Intebe nziza kandi nyinshi ziri mu bwoko bwa kijambere, zikoreshejwe ivyuma ndetse n'imbaho hejuru; zari ziri mw'isomero, inyuma hari ikibaho kinini gisize irangi ryirabura.

Igitabo ciza kandi giteye igomwe kiri ku meza, imeza yariko n'inkoni umwigisha akoresha mu guhana abanyeshure iyo bakoze ikosa. Ni gitabo c'ibiharuro co ariko agasanamu kariko abanyeshure.

Kw'ishure ry'intango ryo ku buterere bafise amasomero afise imbere hagutse harimwo ububati bukozwe mu biti burimwo ibitabo abanyeshure bahora basoma.

Uruhome runini cane kandi rwagutse kubakishijwe amatafari n'isima ruriko urupapuro rusa n'umuhondo rucafyeko ibishushanyo vyinshi cane. Inzu ibiti ibikombe imodoka nutundi dukinisho twinshi tw'abana.

uruhome runini cane, rwagutse rukomeye, gubakishijwe amatafari aturiye, hamwe be n'isima. hari hamaditseko urupapuro runini cane rusa n'umuhondo, rucafyeko udukinisho dutandukanye tw'abana.

Ko ishuri ry'intango ryo mu kinindo bafishe inyubako hazagenee amasomero nziza zuhatswe ku buhinga zigeretsweko kabiri zisakajwe amabati hamwe n'ikibuga kinini cagutse kirimwo ibikinisho abana bakoresha mu gukina.

Inyubakwa nziza cane ndende yubatswe ku buhinga bwa kijambere isize amarangi atandukanye ifise ikibuga kinini cagutse kirimwo igiti kirekire kiriko ibendera ry'Uburundi.

Utuzu twa surwumwe twinshi cane dufise imiryango isa n'ubururu hamwe n'impome zisize ibara ryera. Imbere yaho hari amabombo menshi cane, afise akamaro ku gukarabisha abavuye mutuzu twa surwumwe.

Ibarabara rinini cyane kandi riteye igommwe, rigenda rigana ku ishure ry'intango rifise utwatsi twita cyane abanyeshure bashobora kwicarako mu gihe bari umwanya w'akaruhuko canke bakahagarara bariko baratera inkuru.

Ishure ry'intango ry'ikarama riri ku ntango y'umusozi muremure, uriko ubwatsi bwinshi ibiti birebire bifise amashami menshi, hamwe n'ibitegwa vy'ibitoki.

Ikibuga cagutse kirimwo ibiti byinshi bifise amashami menshi ariko amababi atotahaye kiriha ruhande y'amasomero yubatswe ku buhinga ageretswe ko kabiri asakajwe amabati.

Ikibanza cagutse cubatsemo ishure y'intango itunganije neza, ifise inyubakwa yagenewe amasomero, yubatswe ku buhinga, isakajwe amabati hamwe n'ikibuga kinini cagutse abana bakiniramwo.

Ishure ritoyi ritubatse neza kandi ryashaje, gusa ryubakishijwe amatafari ahiye, hamwe n'isima, hasi hari hasize irangi ryirabura, hejuru naho hasize irangi ryera.

Ikibaho kinini cane kandi cirabura c'ishure ry'intango cari candiseko imyimenyerezo y'ibiharuro aho bagabura bagateranya canke bagakuramwu maze bagatora inyishu ya nyuma.

inyubakwa ya kijambere yubakishijwe amatafari atwiye isakajwe amabati yagenewe isomero ifise imbere harimwo intebe zikozwe mumbaho zitonze ku mirongo

Amazu manini cane yubatse kubuhinga bwa kija mbere bakoresheje amatafari ahiye hamwe be n'inisima ninzu kandi ifise imiryango isize ibara ry'ubururu hamwe n'amabati asize ibara ritukura.

Urukaratasi runini cane rumaditse ku idirisha rikingiwe n'ivyuma vyinshi bisize ibararygera vyari biri ku ruzitiro runicane gubatswe n'amatafari ahiye hamwe n'isima.

Abanyeshure bambaye impuzu zigomba gusa n'ubururu bari mu kibuga kinini kirimwo ibivu haruhande y'amasomero yabo yubakishije amatafari akomeye akozwe mw'isima.

Igorofa rini cane ryubatswi ku buhinga bwa kijambere, ryari rifise akayira kagenda kerekeza mu masomero, impande hari hateye ibiti vyinshi bitotahaye bitanga akayaga ku banyeshuri biga kuri ico kigo.

Ikibuga kinini cane kirimwo amashugwe n'ubwatsi bwumye kubera ukubura imvura harimwo n'abana biga kw'ishure kishingiro bariko baratembera baja ku mashure.

Isanamu nziza cane igaragaza abanyeshure bari mw'isomero bambaye neza bariko barakurikira umwigisha yariko arabigisha ahagaze imbere afise igitabo mu ntoke ndetse n'inkoni mu kundi kuboko.

umwigisha muremure w'umwigeme wubwira umwete eka yarangwa n'ubwitonzi yariko arandika kukibaho gisize irangi ryirabura yandika ijambo ubukene

Kw'ishure ry'intango ryo mu gihosha bafise ikibuga kinini kirimwo n'ibiti birebire ariho abanyeshure bakinira hakaba naho bahagarara mu gitondo mu gihe bagira baririmbe ururirimbo ruhayagiza igihugu.

Ikibuga kinini cagutse kirimwo ibiti birebire haruhande yavyo hariho inyubakwa zagenewe amasomero zubatswe mu buryo bwa kijambere zisakajwe amategura akomeye.

Ishure ry'intango ryubaswe ku buhinga butari bwa kijambere hakoreshejwe amadavari aturiye hamwe benisima ryari rifise ikibaho kinini cyane gisize irangigirabura.

Ikibanza kinini cyane kandi cyagutse kirimwo utwatsi twiza kandi dutotaye abanyeshure bashobora kuza kuhicara mu gihe bari mu mwanya w'akaruhuko abanyeshure benshi kandi bari muri uwo mwanya w'akaruhuko.

Ikibanza kinini cane cagutse kirimwo utuye twinshi, ariko duto duto hamwe n'ibivu vyinshi ubwatsi bw'ico kibuga bwari bwaraheze impande n'impande hari inyubakwa nziza cane, kandi ziteye igomwe.

Ikibanza kinini cane, kandi cagutse kirimwo abantu benshi baje bava mu mihingo itandukanye baje n'imiduga impande n'impande hari ibiti vyinshi bitotahaye bitanga akayaga keza.

Abanyeshure bo kw' ishure ry'intango ry' I Bukarama, mu gihe bagiye mu mwanya wo kuruhuka bamwe baca birukanga bakaja ku kivuma c'ishure bagatangura gusunikana barya umunyenga.

Ikibanza kinini kirimwo utwatsi dutotahaye iyo umuntu atwicayemwo anezerwa cane hirya hari igiti kirekire gitanga agatutu, ndetse n'akayaga keza ku uwucegereye.

Ishure shingiro ryubatswe kera ,kandi ku buhinga butari bwa kijambere, amadirisha yaryo yari yarashaje, kandi ryari risizwe n'irangi ryera ,impande yaho hari hateye ibiti ibirebire cane.

Ku bw'injiriro bwo kw'ishure ry'intango ryo mu kabezi ,bafise ikibuga kinini cagutse aho imodoka z'abavyeyi baje baherekeje abanyeshure zishobora guhagarara.

ishure shingiro ryubatswe ku buhinga butari ubwa kijambere ririmwo intebe nyinshi cane zikoreshwa iyo abanyeshure bicayemwo indani hari hari kibaho kinini cane gisize irangi ryirabura

Ikibuga kinini kirimwo abanyeshure benshi bariko barakina bamwe bajya umunyenga kivuma abandi biruka kiri iruhande y'amasomero yubatswe ku buhinga asakajwe amabati.

Ingwa nyinshi cane kandi zimwe zavunaguritse ,n'izindi zikiri zose zifise amabara atandukanye ,ayera ,ayasa n 'umuhondo, ayasa n 'ubururu ,kandi yose yifashishwa n'abanyeshure mugihe bariko bariga.

Ishure ry'intango ryubatse neza cane, risakajwe amabati kandi rifise imiryango yera, n'amadirisha akaba akingiwe n'ivyuma, n'ishure ry'intango kandi ryiza cane.

Ikibanza kinini cane c'ishure shingiro ryubatswe neza cane kandi giteye igomwe risize amarangi yera hamwe n'amarangi atukura intebe zaryo zari zisize amarangi y'ubururu.

Imeza iri ko impapuro zera zicafyeko ibiharuro hakoreshejwe ibararirabura hamwe n'inkiramende zikozwe mu giti na zone zicafyeko ibiharuro kuva kuri rimwe gushika kw'icenda.

Ikibanza cagutse, gitunganije neza, kirimwo inyubakwa yubatswe ku buhinga, isakajwe amabati, isize irangi ryera, kirimwo n'ibiti vy'ivyamwa hamwe n'amashurwe.

Ikibanza kitunganije neza kirimwo ibiti vyinshi ubwatsi butotaye hamwe n'amashurwe ku ruhande yavyo hariho inyubakwa nziza yubazwe ku buhinga ishakajwe amabati.

Ikibuga kinini kirimwo ibikoresho bitandukanye harimwo ikivuma abana bakoresha mu kwinezereza mu gihe bari mu mwanya wo kuruhuka, kirimwo n'ibiti birebire bifise amashami asanzaye atanga agatutu.

Inyubakwa yageniwe akazu ka sirwumwe, isakajwe amabati, ifise imiryango yabomaguritse ikoswe mu giti, ifise impome zubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima.

Ikibaho kinini cane kandi cagutse canditsweko ibiharuro vyinshi rwose kandi cari kiri ku ruhome runini rwubakishijwe amatafari aturiye hamwe be n'isima.

Iikibuga c'ishure ry'intango gifise ubwatsi bukeyi budatotahaye hamwe n'uruhande runini kuzuyemwo ibivu, ico kibuga cakoreshwa mu gukinamwo umupira w'amaboko.

Ishure ry'intango ryo mu kajaga rifise ivyatsi vyiza cane biteyigomwe abanyeshure bashobora kwicara bari mu mwanya w'akaruhuko hari hari n'igiti kinini cane gifise amababi atotahaye.

Ikibanza kinini cane cagutse, kirimwo ibikoresho vyinshi abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga: ibitabo, amakaye, intebe, imeza, eka n'umutaka w'umwigisha usa n'ibara ritukura.

Inyubaka nziza cane, kandi iteyigomwe impande hari h ari ivyatsi vyiza hamwe n'ibitiye bitanga akayaga kubegereye iryo shure ryari risize amabara yera ayasan'umuhondo hamwe n'ayatukura.

Ingazi nyinshi cane impande n'impande hariko ivyuma bisize irangir ritukura ziduga zigana isomero ry'umwaka w'intango rifise imiryango nayone isize ibara itukura.

Inyubakwa nziza cane yagutse iteye igomywe kandi y'igorofa yubatswe ku buhinga bwa kijambere hakoreshejwe n'amabara atandukanye ku mpande yayo hari hateye udushuwe twiza gose.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse c'ishure shingiro ryari ririmwo ibivu byinshi ariko ubwatsi bw'ico kibuga bwari bwarumye akabanza gato muri ico kibuga kari kubatswemwo ibombo itanga amazi ku banyeshure biga kuri ico kigo.

Ikigo c'ishure ry'intango ritewemo ubwazi buke cyane, n'igipande kinini cyane kirimwo ibivu. Abanyeshure bari bambaye bashajije hasi bambaye imyambaro itukura.

Imeza nini cane ishasheko igitambara c'ubururu iriko ibintu vyinshi cane, ibitabo amakaye impapuro eka n'ikirangamisi kigaragaza ukwezi kwa gatatu k'iriko ibiharuro vyinshi cane.

ishure rinini cane kandi ryagutse ry'intango ririmwo abanyeshure benshi impande hari hari utwatsi twiza cane kandi dutotaye abanyeshure bicarako mu gihe bari mu mwanya w'akaruhuko

Inyubakwa yagenewe isomero ifise imbere intebe nyinshi zikozwe mu mbaho zitonze ku murongo hakaba harimwo n'akabati kari mu mfuruka na kone kakozwe mu mbaho.

Ishure rinini cane kandi rigeretse, ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, hirya n'ino risize ibara ryera, inzugi n'amadirisha yaryo asize ibara ritukura, rifise n'ikibuga kinini cane kirimwo ibivu vyinshi n'amabuye.

Ikibuga kinini cane catose kubera caguyemwo imvura cari ikiriko amashurwe menshi kandi ateye igomwe hamwe be n'ivyatsi bitotahaye cari n'ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko.

Utuzu twa sugumwe twinshi cane twubatse ku buhinga bwakija mbere dusakajwe amabati yera nivyuma bitukura twari dufise imiryango isa n'ubururu hamwe n'ibindi bikoresho akoresha mutuzu twa sugumwe.

Inzu nini cane yubaswee ku buhinga bwa kija mbere impande yaho hari amashugwe menshi cane, kandi imeza cane abereye ijisho, kandi atey igomwe hari hariho n'akayira akanini cane kacamwo angenzi.

Inzu nini cane isakaje amabati yera, ifise imiryango isa n'urwatsi rubisi, hamwe n'amadirisha asa n'urwatsi rubisi nyene, ayo madirisha kandi ibiyo vyavyo birakingiwe neza cane n'ivyuma.

Ikibanza kinini cane cagutse kirimwo ibivu byinshi hamwe nutwatsi dukeyi hari hateretswemwo, ikikoresho kinini cane gifashwa mu kubika amazi gifise irangi girabura.

Utuzu twa sugumwe twubase ku buhinga bwa kijambere dufise imiryango isa n'ubururu n'impome zera. Imbere hari ibombo, rifise akamaro ko gukarabisha abavuye mu tuzu twa sugumwe.

Inyobakwa nziza cane ariko itagira idirisha yubatswe ku buhinga bwa kija mbere kuko yari igorofa isize amabara asa n'umuhondo higanino kandi yari iteye igomwe irimwo n'intebe nyinshi cane.

Urupapuro rusa n'umuhondo, rwanditseko ivyandiko mu rurimi rw'icongereza, vyerekana ingeso nziza abanyeshuri bategerezwa gufata, mu gihe baba bari mu kigo c'ishure.

Inyubaka nyinshi zitar'izakijambere ry'ishure shingiro. Ikibuga caryo, cari kirimwo utubuye duto duto, hamwe n'utuvu twinshi, hamwe n'utwatsi dukeyi, ariko dutotahaye.

Kw'ishuri ry'intango ry'abigenga ryo mu kinindo, bafise inyubakwa yagenewe amasomero nziza cane igeretswe ko kabiri isakajwe amabati n'ikibuga cagutse abanyeshure bakiniramwo.

Ikibuga kirini cane kirimwo ibivu vyinshi ubwatsi bwaco bwari bwarumye bwaraheze, kubera atamvura bwari buherutse kuronka imbere yaho hari inyubakwa teyigomwe risize irangi ryera.

Umwigisha wo kw' ishuri ry'intango ryo mu Gasenyi yahaye ikibazo abanyeshuri b'iwe co mu rurimi rw'igifaransa, acandika akoresheje ingwa y'ibara ryera ku kibaho kiri imbere cirabura.

Ishure ry'intango, ryubatswe kera hakoreshejwe amatafari aturiye, hamwe be n'isima, bisakajwe amabati igihande kimwe kiratukura, ikindi gihande kirera.

Inyubako yagenewe isomero, ifise amadirisa ariko ibiyo. Imbere ikagira impome zisize irangi ryera hejuru n'iryirabura ku ruhande rwo hasi ; hakaba harimwo intebe nyinshi zikozwe mu giti.

Ishure ry'intango ryo mu Kanyosha ryubatswe mu kibanza cagutse harimo amasomero asakajwe amategura asize irangi yera n'ikibuga kinini kirimwo igiti kirekire.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari yahiye hamwe nisima ririmwo indani intebe nyinshi zisize irangire ishaka gusa n'umuhondo ryari rishashweko nisima hejuru.

Inyubakwa ifise imbere hagutse yubatswe ku buhinga, isakajwe amabati, ifise impome zisize irangi ryera, harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse kiri mu nyubakwa yubatswe ku buhinga bwa kijambere, iyo nyubakwa yakorerwamwo ubushakashatsi bwinshi, hari harimwo intebe, amameza, bikoreshwa mu gihe bariko baragira nk'amanama canke ubushakashatsi.

Umunyeshure w'umwana yicaye ku ntebe n'imeza vyiza bishasha, ariko arakurikirana icigwa afise ikaye n'ikaramu yandika ibisa n'ubururu, imbere yiwe hariho igitabo c'ibiharuro.

Umwigisha w'umukenyezi afise imishatsi miremire yambaye amarori n'ikanzu nziza, ariko yandika kukibaho cirabura akoresheje ingwa yera yigisha abanyeshure biwe bicaye mu ntebe bariko baramuraba.

Ishure ryubatswe kera ariko rikaba ryubatswe ku buhinga bwa kijambere n'abantu babinonosoye. Imiryango ndetse n'amadirisha vyari bisize irangi ry'ubururu ariko impome zari zisize irangi ryera

Ikibuga kinini cane cuzuyemwo ibivu kirimwo imodoka ihahagaze kugira ntibayigirire nabi impande n'impande hari hateye ibiti bifise amashami maremare afasha mu gutanga akayaga.

Ikibanza kinini cyane c'ishure shingiro kirimwo tubati ibitabo imeza n'umutaka w'ibara ritukura hamwe n'amatara afasha mu kumurikira ico cumba.

inyubakwa ishaje kandi dateye igomwe ifise inzugi zisize ibara ry'urwatsi rubisi n'amabati meza cane gusa nayo yashaje hari hateye impande ivyatsi vyinshi.

Ikibanza gitunganije neja kirimwo inyubaka yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe amabati ha ruhande yaho hariho ibiti vy'ivyamwa hamwe n'amashugwe.

ishure shingiro ryubatswe kera risa n'irishaje ifise imiryango hamwe n'amadirisha asize irangi ry'ubururu ryari rifise ikibuga kinini cane cagutse kitagira ubwatsi

Uruhome runini cane rw'ishure shingiro rwubatswe ku buhinga butari ubwa kijambere hakoreshejwe amatafari aturiye hamwe be n'isima hari hahari udupapuro dutatu twera turiko ibiharuro.

Kw'ishure ry'intango ryu mu kivoga bafise inyubakwa zagenewe amasomero zisa neza imbere zisize irangi ryera hejuru hamwe n'iritukura musi harimwo intebe nyinshi zipanze ku mirongo.

Ishure ry'intango ryo ku Buterere ryubatswe mu kibanza cagutse, aho hariho uruhande ruriko amasomero, n'uruhande rugizwe n'ikibuga kinini aho imodoka zihagarara.

Ishure rinini cane kandi ryagutse ,ryubakishijwe amatafari ahiye ,hamwe n'isima rifise muryango munini cane ,usize ibara ryera ,ibiyo vyayo na vyo vyari bikingiwe n'ivyuma.

Ikibanza kinini cubatsemwo ishure, hariho uruhande ruriko inyubakwa zagenewe amasomero zubatswe ku buhinga, n'uruhande rurimwo ikibuga kinini kirimo igiti kirekire gifise amashami menshi.

Ikibuga kinini cane kirimwo ubwatsi bwumye hamwe be nahandi hantu hanini cane hari ibivu vyinshi ni kibuga kandi gitandukanya ama nzu abiri yubatse ku buhinga bwa none inzu imwe yari isize ibara ryera ifise n'amabati atukura.

Ikibanza kinini giteye igomwe kiri mu nyubakwa yubatswe neza hakoreshejwe amatafari aturiye ndetse n'isima imbere hari hahari ibikoresho vyinshi nk'amameza ndetse n'intebe.

ishure ry'intango ryubatswe kuva kera kandi rishaje, n'ishure rifise ikibuga kirimwo utwatsi kandi natwone dusa nutudaherutse imvura, abanyeshure bo kuri iryo shure bari bambaye umwambaro usa bose.

ishure shingiro ryubatswe kera ririko amabati yashaje n'ishure kandi rifise imiryango risize ibara ryera hamwe be n'ivyuma vyinshi cane bifashe ayo mabati bisa n'ubururu

Umwigisha w'umukenyezi ariko arigisha abanyeshuri biwe ingene bacagagura ijambo "ubukene " mu Kirundi, avyandika ku rubaho rwirabura akoresheje ingwa ry'ibara ryera.

Urupapuro rusa n'umuhondo rucafyeko ibikoresho bitandukanye dukoresha mu buzima busanzwe nk'umupira w'amaguru intebe igiti hamwe n'igitabo n'amazina yavyo mu rurimi gw'igifaransa bimanitse ku ruhome.

Ikibanza cagutse gitunganije neza, harimwo akayira gatandukanya uruhande rurimwo ibiti hamwe n'ubwatsi butotaye n'uruhande rwubatseko amashure meza, asize irangi risa neza.

Ikibuga kinini kirimwo ubwatsi butotahaye hamwe n'igiti kire kire gifise amashami menshi hamwe n'amababi asa n' ugwatsi kiri haruhande y'inyubakwa zubatswe ku buhinga harimwo izisize ibara ryera.

Urupapuro rucafyeko ibikoresho bitandukanye ,ukoresha mu buzima busanzwe ,harimwo umupira w'amaguru ,intebe, igiti, igitabo, n'ibindi n'amazina yavyo, mu rurimi rw'igifaransa ,rumanitse ku ruhome.

Imyubakwa ikomeye yubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima ifise umuryango uhozwe mu cuma usize irangira itukura hejuru hari yo iki yo.

Inyubaka yubatswe ku buhinga imbere hayo hatunganije neza harimwo intebe zipanze ku mirongo ziwubatswe hakoreshejwe igiti gikomeye zisize irangi zimwe zitukura izindi zigomba gusa n'umuhondo.

Inyubakwa yagenewe amasomero yubatswe ku buhinga igerezweko kabiri isize amarangi menshi atandukanye imfise impome zubakishijwe amatafari aturiye n'imiryango ikozwe mu juma isize ibara rigomba gusa n'uburwuwa uru.

Ikibuga cagutse abanyeshure bakiniramwo mu gihe bari mu mwanya wo kuruhuka kiri hagati y'amasomero yabo agize umuzingi yubakishijwe ku buhinga asakajwe amabati.

Urupapuro ruriko ibiharuro kuva kuri rimwe gushika kuri mirongo ibiri n'ingene babivuga mu rurimi rw'igifaransa rumanitse ku ruhome gubakishwe amatafari aturiye.

Ikibuga cagutse kirimwo ibiti bifise amashami menshi kiri hagati y'amasomero abanyeshuri bigiramwo yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati.

Uruhome rw'uruzitiro rusize irangigibaragera hacafyeko abanyeshure bambaye impambaro y'ishure bariko barinezereza bakina urukino rw'umupira w'amaguru.

Mu masaha y'umutaga abanyeshure iyo batashe abiga mu mashure mato mato bagenda barihweza abiga mu yisumbuye bipfuza nabo umunsi bazohagera.

Inzu nini cane iri mu bwoko bwubazwe nk'igorofa isize amabara ameza cane ayiraburana yera hari hahri abahungu babiri bariko baratambuka bagana iyo nzu ninzu, kandi yari ifise n'urupangu rwiza cane.

Ikibuga kinini cane kandi cagutse abanyeshure bajamwo mu gihe bari mu mwanya w'akaruhuko, hari hateyemwo ibite binini cane kandi bifise amababi atotahaye, atanga akayaga ku banyeshure begereye aho hantu.

Umwigisha muremure w'umukenyezi kandi ateye igomwe afise imishatsi yirabura cane kandi myinshi, imbere yiwe hari abanyeshure benshi cane bambaye umwambaro w'ishure wera.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse, kirimwo intebe nyinshi kandi ziteye igomwe. Amadirisha y'iryoshure yisumbuye, yari yuguruye kugira yinjize akayaga indani mw' ishure.

Ikibuga kinini cane giparitswemwo imodoka kiri imbere y'inyubakwa nziza cane, kandi iteye igomwe iriko abanyeshure benshi, kandi igetse gatatu inyubakwa, kandi ifise imiryango yirabura.

Inyubakwa nziza cane kandi iteye igomwe, yubatswe ku buhinga bwa kijambere. Hari hariho n'abanyeshure benshi cane, bambaye umwambaro w'ishure. Hari hariho n'ikibuga kinini, kirimwo ibendera ry'Uburundi.

Ikibuga kinini cane kirimwo idarapo ry'Uburundi ririko amabara atatu. Ibara ryera, iritukura, irindi risa n'urwatsi rubisi n'ikibuga kandi carimwo abanyeshure, hari harimwo n'imodoka nini cane yera.

Inyubakwa nziza cane yubatswe ku buhinga bwa kijambere kandi y'igorofa; harimwo abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure kandi bateye igomwe, uriko urabaraba basa n'abanyeshure bahimbawe.

Ikibanza kinini cane co ishure ryisumbuye ryigako abanyeshure bari baza ubwenge, ariko ryubatswe neza, kandi n'i gorofa rigeretse kabiri ryari risize hirya n'ino amabara yera.

umwigisha w'umukenyezi yambaye ikanzu nziza ariko arayigisha abanyeshure biwe yandika kukobaho cirabura n'ingwa yera abanyeshure bicaye muntebe bariko baramukurikirana

ikibaho kinini cane gifise akamaro mumwuga wo kwigisha mugihe abigisha bariko baracandikako bakoresheje ingwa zera cari canditseko ikibazo abanyeshure babwirizwa gukora kubwira umwigisha rabeyuko ivyo yabigishije babitahuye

Ikibanza kinini cane, kirimwo imiduga myinshi yo mu bwoko bwa kijambere iparitse ngaho banyeneyo bayishize kugira baje mu manama yariko abera mu nyubaka nziza yubaswe ku buhinga bwa kijambere.

Igiti kirekire cyane giteye mu kibuga abanyeshure bashobora kuza gukiniramwo mu gihe bari mu mwanya w'akaruhuko icyo giti kirekire cyari kiriko ibendera ry'uburundi n'a y'amabara yaryo atatu.

inyubakwa y'ishuri yagenewe ubudandarizo, aho abanyeshure n'abo hanze bose bahora baja kugurira ibikoresho bitandukanye, nk'ikaramu, amakaye, hamwe n'ibindi vyo gufungura.

Ishure shingiro ry'intango, riri mu kibanza ciza cane kandi categuwe, ririmwo ikibaho kinini cane gifise ibara ryirabura, hari hahari n'ingoma nini cane bakoresha mu gukabura abanyeshure.

Ikibuga kinini cane cagutse kirimwo ibivu vyinshi hamwe n'utubuye duto duto dukeyi hirya nino hari hateye ibiti bifise amashami mare mare atanga akayaga.

Amashuri y'intango yo mu gisagara ca bucumbura bafise imiryango y'isomero myiza ikomeye ikoreshejwe ivyuma isize irangi rigomba gusa n'ubururu.

inyubako ifise imbere yagutse irimwo akabati akozwe mu vyuma hamwe n'ibikoresho vyinshi bipfutse n'intebe ku ruhande hariho inyabwonko zibiri zishasha

Inyubako ya kijambere isakajwe amabati ifise impome zisize irangi ryera ikagira imiryango hamwe n'amadirisha bikozwe mu vyuma hasi hakaba hasize isima.

Igorofa nini cane kandi ndende, yubatswe ku buhinga bwa kijambere, igaragaramwo abanyeshure batanu batatu bari abigeme hamwe n'abahungu babiri bambaye umwambaro w'ishure kandi bashajije.

Aakayira kanini cane kandi karekare gakikujwe n'ivyuma hamwe n'impome. Izo mpome zari zubatswe ku buhinga bwa kijambere zisize n'ibara ry'ubururu. Hari hicaye n'umunyeshuri umwe yambaye umwambaro w'ishure.

Inyubakwa yagenewe ubuzu bwa sugumwe ifise impome zubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima hariho uruhande rurimwo ibombo rwagenewe ubukarabiro.

abanyeshure beshi bambaye umwambaro w'ishure uteye igomwe batatu muri bo bari abigeme na babiri b'abahungu bari mw'igorofa isize amarangi y'ubururu hamwe na yera.

Ikibanza kinini kandi cagutse cubatswemwo inyubakwa nziza yubakishijwe ubuhinga bwa kijambere isize hirya nino amabara yera kandi igasakazwa n'amabati yera.

Igiti kinini cyane kandi gitotahaye giteye imbere y'inzu y'amakoraniro ni giti camamwo ivyamwa biryoshe cane icamwa c'umwembe ni camwa gifise akamaro mu buzima bw'umuntu.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse bakoreramwo ubudandaji bw'ibintu bitandukanye amasabune, amakaye amakaramu, eka n'ibindi bikoresho vyinshi cane bakoresha mu buzima bw'umuntu.

Inyubakwa y'ishure ryisumbuye ifise ikibuga kinini cane cagutse, bakiniramwo umupira ariko hari huzuyemwo utubuye duto duto hamwe n'amabuye; hirya n' ino hari hateye ibiti birebire cane.

Ikibuga kinini cane kandi cagutse, c'ishure ry'intango, ryubatswe kera kandi ku buhinga butari ubwa kijambere. Ni ishure amabati ya ryo yatanguye guhera, ekambere n'impome za ryo zitagisa neza.

Ikibanza kinini cane kirimwo ibivu vyinshi kiri impande y'ibiti vyinshi bifise amababi maremare kandi atotahaye. Impande hari hari inyubakwa yubatswe ku buhinga bwa kijambere ifise amabara yera.

ishure ryisumbuye ryubatse impande y'ibarabara ryari rifise ikibuga kinini kandi cagutse kirimwo ibivu vyinshi hamwe n'utwatsi dukeya hari hateyemwo n'ibiti bifasha mukugira bizane akayaga keza kubanyeshure

Inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe amabati iri ku musozi muremure uriko ubwatsi bwinshi butotahaye hamwe n'ibiti birebire bifise amashami menshi.

Umuryango winjira mw'isomero ryagutse ririmwo abanyeshure benshi cane baje kurondera ubumenyi mu ishure bari bari kumwe n'mwigisha wabo ariko arabigisha ibintu bimwe bimwe nishure ryari ririmwo n'isima hasi.

Ikibanza kirindi cane kandi cagutse kirimwo imeza be n'intebe hateretsweko ama mashini nyabwonko. Inyuma hari hariyo akabati bakoresha mu kubikamwo impapuro n'amakaye n'ibitabo.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse c'ishure ryisumbuye, imbere hari hahari imeza imwe ndende umwigisha akoresha mu gihe ariko arigisha yahashize ibitabo canke amakaye n'amakaramu.

Ikibanza kinini cane kiri mw'isomero ryisumbuye hakorerwamwo ubushakashatsi bwo mu gisata cyo gutumatuma na ko amakuru amadirisha y'iryo somero yari yuguruye kubwira atange akayaga ku banyeshure bariko barigira muri ico kibanza.

Ishure ryisumbeye ryo ku buterere ryubatse mu kibanza cyagutse aho hariho uruhande kubatse mu inyubako yagenewe amasomero n'urundi ruhande rwizwe n'ikibuga kinini aho imodoka zihagarara.

Ikibuga kinini cyane cyuzuyemwo ibivu byinshi kiri imbere y'inyubakwa nziza cyane kandi igerese kabiri yubakishijwe amatafari yahiye isima n'ibindi bikoresho bakoresha mu kubaka inzu nziza.

Ishure shingiro ryo mu Kajaga ririmwo ibivu byinshi no twa sedukeyi hari hahari n'abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro yera. Impande yaho hari hahari ibarabara rinini cane ricamwo imiduga myinshi yo mu bwoko bwose.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse kirimwo utubuye duto duto twinshi ndetse n'ibivu bitari bike. Hari hateye igiti kirekire gifise amashami atotahaye kandi maremare atanga akayaga kubacegereye.

inzira nziza cane iri impande y'inyubakwa yubaswe ku buhinga bwa kijambere ku buhinga bw'igorofa. Hari hateye utwatsi hamwe n'amashugwe haraboneka kandi imodoka zitonze kandi nziza cane.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umumarayika gaburiyeli riteyemwo ibiti vyinshi cane, kandi vyiza bitanga akayaga ku banyeshure biga kuri ico kigo impande hari hari udushurwe twiza cane, kandi duteyigo mwe.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga ifise imiryango ishaje, hariko ibiyo bimwe vyamenetse, imbere harimwo intebe nyinshi zisanzaye zubakishijwe ibiti.

ikibuga kinini cane kirimwo ibivu vyinshi eka ubwatsi bwaco bwari bwarumye hari hahari igiti kirekire kiriko ibendera ry'uburundi na y'amabara yayo atatu ryera irisa nu rwatsi rutoto eka n'iritukura

ikibuga kinini cane kirimwo ibivu vyinshi kiri imbere y'ingoro y'imana aho abantu benshi bahurira ku munsi w'imana baje gusenga ico kibuga kandi kirimwo igiti kirekire gifise n'amashami atotahaye

Ikigo ciza cane kiriko ishure cubatswe ku buhinga bwa kijambere mu bwoko bw'igorofa igeretse kabiri, hari hariho n'ikintu kinini cane canditseko ibintu vyemewe n'ibitemewe ku munyeshure.

Ishure ryisumbuye rifise ikibuga kinini cane kirimwo aho bakinira urukino rw' amaboko impandi hari hari utwatsi twiza cane wo kwicarako uri kuraraba urukino hari hatewe n'igiti kirekire cane.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho, bisize amarangi asa n'urwatsi rutoto, hari hahari abagabo babiri kandi barebare cane bariko baragira ubushakashatsi bicaye ku ntebe.

ikibuga kirimwo ibivu vyinshi n'amabuye kiri imbere n'inyubakwa yubatse ku buhinga bwa kijambere kandi igeretse impande n'impande hari hasize ibara ryera harimwo n'igiti kinini cane gitanga akayaga

Ikibanza kinini cane kirimwo ibivu vyinshi n' utwasi dukeyi giparisemwo amamodoka menshi cane kandi yo mu bwoko butandukanye, n'amabara atandukanye ; yaba izera, izirabura, izisa n'urwatsi rubisi, hamwe n'iz'ubururu.

Ikibuga kinini cane kandi cagutse, cuzuyemwo ibivu vyinshi cane. Impande ya ho, hari hateye utwatsi twiza dutotahaye kandi tubereye ijisho. Ico kibuga cari kirimwo imodoka nyinshi zo mu bwoko bwose.

Ikibanza kinini cane gihagaritswemo imodoka nyinshi cyane zo mu bwoko butandukanye, zirabura , izera, iz'ubururu, n'izitukura. Hari harimwo n'umwigeme umwe yambaye impuzu zirabura.

Uruzitiro runini cane, rwubakishijwe amatafari, amabuye hamwe n'isima, ruriko umuryango winjira kw'ishure ryiza cane riteye igomwe, ryisumbuye ry'ubuhinga, ryubatswe ku buhinga bwa kijambere kandi rigeretse.

Abavuzi b'ingoma benshi cane bariko baratamba mu kibuga kinini cyane cubakishijwe isima bari bambaye impuzu zitukura n'izindi zera abandi benshi bari bafise imiisho mu ntoki bariko barakubita ingoma.

Inzu y'ishure ryisumbuye ryubakishijwe ubuhinga bwa kijambere isize hirya n'ino amabara yera. Imiryango yari ifise ibara ritukura ariko ibiyo vy'amadirisha vyaryo akaba yarakingiwe n'ivyuma bisize irangi ritukura.

Ikibanza cagutse cubatswemwo ishure ryisumbuye ririmwo abanyeshure benshi imbere hari ariyo ikibaho kinini cane kandi cirabura cari canditsweko n'umwigisha ryandikishije ingwa yera ariko ikibazo c'ururimi kw'icongereza.

Ikiwuga kirini cane kirimwo ibivu vyinshi nutwatsidukeyi ryishure ry'intango ryubatswe neza, kandi rigeretse hirya n'ino hasize amabara yera, kandi ryari ryubakishijwe matafari ahiye be nisima.

Inyubakwa nziza cane kandi iteye igomwe yubaswe ku buhinga bwa kijambere kuko yari igorofa yari ifise ikibuga cyagutse gikinigwamo mupira w'amaboko kandi hari ha parisi wemo n'imiduga myinshi.

Akayira kanini cane kagana ku nzu y'amakoraniro. Impande n'impande y'ako kayira, har' ibiti birebire cane kandi bitotahaye. Iyo nzu y'amakoraniro yari yubatse k'ubuhinga bwa kijambere, kandi yari ifise n'uruzitiro runini cane.

ikibanza kinini cane gitewemwo ubwatsi bwiza kandi butotahaye impande yaho hari hari udushugwe twiza cane tubereye ijisho kandi duteyigomwe hatewemwo n'ibiti vyinshi

Ikibaho kinini cane kiri mw'ishure shingiro gica fyeko n'ingwa nyabutatu hamwe n'ibindi vyandiko vyinshi hari harimwo n'imeza ikoreshwa iyo umwigisha, ariko arashirako amakaye n'ibindi bitabo.

Inzu nini cane kandi yagutse; irimwo ibikoresho bitandukanye : intebe ibitambara binini vyirabura bifutse ububati, hamwe n'ibitabo binini binini bibitse mu bubati ; yari inzu kandi isakajwe amabati.

Inzu nini cane igeretse gatatu iriko abanyeshure benshi cane, bamwe bari bambaye imyambaro yera abandi bari bambaye imyambaro y'ubururu. Abanyeshure bari batonze bahagaze imbere y'ikibuga.

Ishure ryagutse kandi rinini cane ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rifise ikibuga kinini cane ryubatswe impande y'ibarabara ryirabura ricamwo imiduga, amakinga, amamoto ndetse n'ibindi.

Ikibuga kinini cane cagutse kirimwo ibivu vyinshi vy'ishure yisumbuye ryubatse neza kandi rigeretse kabiri n'ishure ryari risize impande n'impande amabara yera.

Ikibuga kinini cane kirimwo ibivu vyinshi hamwe n'ubwatsi bwiza; impande yaho hari hari amashurwe menshi cane kandi atotaye. Hari harimwo n'abanyeshure benshi cane bambaye impuzu zera.

Ikibanza kinini cane kirimwo ibivu vyinshi hamwe n'utwatsi dukeyi kandi twumye, hari harimwo imiduga iparisemwo myinshi kandi yo mu bwoko butandukanye abantu bari bahasize.

Ikibuga kinini cane impande n'impande hari udushugwe cari cuzuyemwo ibivu kiriko igiti kirekire kiriko ibendera ry'Uburundi n'amabara yaryo atatu igera irisanrwa sirubisi n'iritukura.

Kw'ishure ryisumbuye ry'iburaro ryo mu kayanza bafise inyubakwa zagenewe amasomero zifise amadirisha yamenaguritse ibiyo aho imbere harimwo abanyeshure babiri bariko barasubiramwo ivyirwa.

Abanyeshure benshi bambaye neza amashati yera hamwe n'amapantaro ashaka kwera bariko baratambuka mu kibuga kinini cyane kandi cagutse kirimwo ibivu byinshi hamwe n'utwatsi twiza kandi dutotahaye .

Ikibuga kinini cane kandi cagutse, impande yaho hateyeko udushurwe twiza cane kandi duteye igomwe, ryari rishinzemwo igiti kirekire kiriko ibendera ry'u Burundi rifise amabara atatu.

Ikibuga kinini cane cuzuyemwo ubwatsi buto buto kandi budatotahaye biboneka yuko buheruka imvura kera. Muri ico kibuga hari harimwo igiti kirekire kiriko ibendera ry'Uburundi.

Ikibuga kinini cane c'ishure ryisumbuye kirimwo abanyeshure b'abigeme batatu bicaye mu twatsi twiza kandi dutotahaye hirya nino hari ibiti biriko bitanga akayaga.

Ikibuga kinini cane cuzuyemwo ibivu vyinshi hamwe n'utwatsi dukeyi kandi twumye. Hari harimwo imodoka zine; zitatu murizo zari zera n'iyindi imwe yirabura . Hari hashinzwemwo n'igiti kirekire kiriko ibendera ry'Uburundi.

ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe ku buhinga hasi hasize isima kiriha ruhande yaho bahagarika imodoka kurundi ruhande hakaba hari amasomero yubatswe ku buhinga ageretsweko kabiri asakajwe amabati

Ku bwinjiriro ariho banasohokera h'ubuzu bwa sugu wumwe bwo kw'ishuye ryisumbuye rya mutima mweranda hariho ibombo ritanga amazi kugira abasohotse bakarabe ntibagware ingwara zifatiye kw'isuku rike.

Ikibuga kinini kirimwo igiti kimwe, hamwe n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi aho abanyeshure bakoranira mu gihe bagira baririmbe ururirimbo ruhagiza igihugu.

Urubahogubakishijwe isima rusize ibaragirabura rwanditseko ivyandiko n'ingwa yibaragera ruriku ruhome gubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isimaha.

Inyubako yubakishijwe amatafari aturiye, isakajwe amabati, iri ku musozi muremure uriko ubwatsi butotahaye hamwe n'ibiti birebire bifise amashami menshi, haruhande yaho hari ibendera.

abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye rya vugizo bari basohoye intebe zikozwe mu giti bicarako mugihe bariko bariga bari hanze bariko baritabira inama yari yatumiwe n'umurongozi wabo

Abanyeshure benshi bicaye batekereje bamwe bafise amakaye n'amakaramu, abandi bafise amaterefone bariko barakurikirana icigwa c'umwigisha wabo.

abanyeshure biga mu gisata c;imyuga, ibijanye no gusudira, bari bambaye amataburiya y'ubururu, n'ibikoresho bibakingira mu maso, kugira ibyuma bishushe ntibi batarukireko, bariko barakora imeza, hamwe n'ibindi bikoresho bitandukanye, nk'imiryango, inkorofani n'ibindi.

Abanyeshure benshi bari mu kibanza cagutse bariko barakora ubushakashatsi bose bambaye imyambaro miremire isa n'ubururu imbere yabo hari umwigisha w'umwigeme yambaye hejuru irangi ritukura hai si ibisa n'irangi ryirabura.

abanyeshure benshi cane biga mu gisata c'imyuga, bariko barakora ubushakashatsi mu kibanza kinini cane kiri mu ishure kaminuza, risa neza, riteye igomwe, risize amarangi y'umuhondo.

Abanyeshure babiri bare bare imbere yabo hari hari ibikoresho vyinshi vyifashishwa mu mwuga wo guhanahana amakuru bari bambaye mu ntoke ibikoresho vyera bikingira amaboko.

Abanyeshure biga muri kaminuza y'imyuga mu gisata co gusudira harimwo umwe yambaye igikoresho kimukingira mu maso ariko arakata icuma kugira akore intebe.

Inyubakwa ifise imbere hagutse, harimwo intebe nyinshi, aho hari hakoraniye abanyeshure benshi, hamwe n'umwigisha wabo w'umuzungu ariko arabasigurira, ibijanye n'ukubika ibikoresho vy'imiti.

Abanyeshure beshi bariko barakora ubushakashatsi bari mu nyubakwa nziza kandi yagutse imbere yabo harihahari mwigisha wabo yari yambaye umupira utukura hasi naho yari yambaye impuzu yirabura.

Inyubakwa ya kaminuza y'uburundi irimwo imbere umwigisha ariko arasigura icigo aciwe bamufata amasanamu kugira ngo bayashire kungurukara ya bumenyi zitandukanye bakoreseje ivyuma bigezweho.

Abanyeshuri b'abahungu bambaye imyambaro isa n'ubururu biga muri kaminuza yigisha ivyo imyuka mu gisha ta co kubaza, ariko barabaza bakora intebe ndende.

Abanyeshure benshi bakoraniye mu nyubako yagenewe isomero bariko bariga bamwe bafise amakaye n'ibitabo abandi bafise impapuro harimwo umwe w'umwigeme muremure yahagurutse, ariko arabaza ikibazo.

Abanyeshure babiri b'abasore biga muri kaminuza y'imyuga bambaye ibikoresho bibakingira amatwi, bariko barapima urubaho bagira bakate ko rureha nk'uko babishaka.

Inyubakwa ifise imbere hagutse, harimwo imeza nyinshi ndende zikozwe mu giti ziteretse ko inyabwonko zera nyinshi, aho abantu benshi baza kugira ubushakashatsi kungurukana bumenyi.

Abanyeshure benshi bari imbere mu nyubakwa isa neza, yubatswe ku buhinga, ifise impome zisize irangi ryera kandi rikayangana, ikagira ku madirisha ibitambara bikingira umuco, ntubamene amaso.

Abanyeshure benshi bicaye harimwo abigeme benshi umwe yahagurutse yambaye ikanzu itukura asa neza ashize imishatsi miremire ariko arabaza ikibazo umwigisha.

umunyeshure n'umwigisha w'iwe w'umuzungu bariko baraganiraha ruhande yabo hari umukenyezi ariko arabaraba bari mu mnyubakwa isa neza ku mruhome hamanitseko ibicapo biriko ibikoko

Inzu nini cane yubatswe ku buhinga bwa kijambere, indani hayo hari hagutse cane, bakoreramwo amanama, hari harimwo abantu benshi cane, uri abagabo uri abigeme, bariko baragira inama.

Abanyeshuri benshi babigeme biga muri kaminuza y'uburundi 'ibijanye no guteka bambaye imyambaro yera hamwe n'inkofero bari mu nyubakwa yagenewe ikikoni aho bariko baroza amasafuriya.

Umwigisha wo kuri kaminuza y'Uburundi aho ariko asigura icigwa ciwe abicisha ku ngurukanabumenyi aho yari yamushikiriye bazanye n'ibikoresho bitandukanye bifata amasanamu n'amajwi.

Ikibuga kinini cane gitewemwo ibiti bivyibushe kandi bitotaye bifise n'amashami mare mare atanga akayaga kubahegereye, impande yaho hari ishyure ryubatse ku bhinga bwa kija mbere rinini cane.

Abanyeshure batatu biga mu gisata c'ubuhinga bwa none bari bari munzu yahariwe igisata c'ubushakashatsi imbere yabo hari imeza iteretseko ibikoresho vyinshi bikoreshwa mu gisata c'ubushakashatsi.

Umunyeshuri w'umusore yiga kuri kaminuza yigisha ivy'imyuga yambaye imyambaro isa n'ubururu, inkofero ikingira umutwe, n'ibirato bikomeye ariko ariga kubaka.

Abanyeshuri batatu b'abasore bize mu gisata c'imyuga ibijanye n'umuyagankuba bariko barerekana ubushakashatsi bwabo bakoze bujanye no guhingura umuyagankuba uva mu mushwarara w'izuba.

Abanyeshure benshi bari mu kibanza cahariwe gukorerwamwo ibibazo bariko barakora ikibazo bicaye bose hamwe bamwe bambaye uko bishakiye abandi bambaye uko amategeko abisaba.

Abanyeshure batatu b'abasore bambaye impuzu zirezire zisa n'ubururu n'udupira twiza cyane twera abanyeshure biga umwuga wo gucura ivyuma bariko baranabikata.

Inyubakwa ifishe imbere hagutse, harimwo abantu benshi bicaye ku ntebe bashize amaboko ku mameza akozwe mu giti imbere hariho umwigisha ariko arabasigurira icigwa.

Umunyeshuei yiga muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'imyuga yari yambaye mwambaro usa n'ubururu hamwe n'inkofero afise icuma akoresha ariko araraba ko gikomeye.

Umunyeshure yiga mu gisata cumyuka ibijanye no gusidira yambaye i taburiya igomba gusa n'ubururu hamwe n'igikoresho kimukingira mu maso kugira ngo ivyuma bishushe ntibimuturire.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse kirimwo abanyeshure biga muri kaminuza, bari bicaye bariko barakora ikibazo. Umwigisha wabo yari ahagaze ariko arabacunga ko atawubwira uwundi.

Abanyeshuri biga mu gisata cy'imyuga ibijanye no gukora imodoka bambaye amataburiya asa n'ubururu, bari bafise icuma c'imbere c'imodoka bariko baragisuzuma barabe ingorane gifise hama bagikore.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse c'ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere. Hari hahari amameza amanini cane n'intebe nyinshi zicayeko abantu bariko baragira inama.

Umunyeshure w' umwigeme ariko arasigurira abanyamahanga b'abazungu hamwe n'abandi bagenzi b'iwe b'abanyeshure, umugambi yatunganije kugira ngo ufashe mw'iterambere ry'igihugu.

Abanyeshurire benshi bicaye bariko barakurikirana icirwa c'umuzungu wabo w'umwigisha mu nyubakwa yagutse isa neza ifise hejuru amatara hamwe n'icuma gitanga akayaga.

Abanyeshure benshi bicaye ku ntebe zikomeye zikozwe mu giti hamwe n'ivyuma ariko barakurikirana icigwa gitangwa n'umwigisha wabo w'umuzungu akuze.

Abanyeshure batatu b'abahungu b'umwete, ubwira ndetse n'ubwitonzi biga mu gisata co gutumatumana ko amakuru imbere yabo bari bafise ibikoresho bariko barakoresha mu bushakashatsi bwabo.

Inyubaka ifishe imbere hagutse hasa neza isize irangi rigomba gusa n'umuhondo ku mpome rikayangana harimwo abigeme beshi biga umwuga wo guteka bariko baroza amasafuriya.

abanyeshure biga kuri kaminuza y'uburundi mu gisate c'imyuga bambaye imyambaro isa n'ubururu hamwe n'amarori yo kwikingira ariko barapima icuma gishasha babazaniye barabe ingene n'igikora

Inyubakwa yubatswe ku buhinga isakajwe amabati ifise imbere hagutse harimwo n'amatara menshi, yagenewe isomero ku banyeshure biga kuri kaminuza y'imyuka y' I Ngozi.

Abantu batatu bahagaze b'abahinga mu vyo guteka, abahungu babiri n'umwigeme umw. Imbere yabo hari imeza nini cane iriko ibitunguru, imbugita n'ibindi bikoresho vyo guteka.

Abagabo bagera kuri batatu bafise inguvu bari bambaye impuzu zirezire zifise ibara ry'ubururu bafise n'ibikoresho vyinshi bikoresha mu muga wo gusudira.

Abanyeshuri benshi bariko bariga umwe wese yicaye ku ntebe yiwe, afise ikaramu hamwe n'urupapuro yandika ko arimwo abigeme babiri basa neza bafise imishatsi yirabura miremire.

Abigeme benshi biga mu mwuga wo kubarira bari bicaye mw'isomero ryo kubarira bafise ivyarahani imbere yabo bariko barashona kandi banezerewe bahimbawe bashajije kandi baryohewe.

Abanyeshurire benshi bambaye neza harimwo abigeme bafise imishatsi myinshi abasore bakagira imishatsi migufi bariko barakurikirana icirwa gitangwa n'umuzungu hariho umwe yahagurutse, ariko arabaza ikibazo.

Abanyeshuri babiri bari ku nyabwonko, umwe ariko arandika bagira ubushakashatsi ku ngurukana bumenyi barondera inyishu ku bijanye n'ikibazo umwigisha wabo yabasigiye.

Umugabo muremure cane afise umushatsi mwinshi umuhinga mu vyo gucapa yari yambaye itaburi ya ndende isan'umugina n'agapira kera yariko aracapa ku gipapuro kinini cane cera.

Umugabo umwe muremure cane afise imishatsi mikeyi, ariko yari yambaye impuzu ndende ifise ibibara ry'ubururu yariko akoresha imashini ndende, kandi nini ikoreshwa mu kuraba uburemere n'inguvu za mazi.

Inyubakwa irimwo imeza nyinshi ndende zikozwe mu mbaho, ziteretseko inyabwonko zera, aho abantu benshi bakoranira baje kugira ubushakashatsi ku ngurukanabumenyi.

Abanyeshuri benshi bicaye bamwe bafise amakaramu hamwe n'amakaye, abandi bafise impapuro, harimo umwe w'umwigeme ahagurutse yambaye ikanzu itukura ariko arabaza ikibazo ku cirwa atatahuye.

Abanyeshuri batanu bambaye amataburiya, biga mu gisata c'imyuka ibijanye no gutunganya ingendeshwa, bari bafashe imoteri y'imodoka bariko bararaba ingorane ifisi, kugira ngo baheze bayikore.

Abanyeshure b'abasore biga mu gisata c'imyuka bambaye amataburiya agomba gusa n'ubururu hamwe n'inkofero zisa n'umuhondo; bariko barubaka uruzitiro rw'isomero bakoresheje amatafari aturiye.

Ikibanza kinini cyane kandi cyagutse kirimwo abantu bu benshi cane bicaye bambaye neza bamwe amashati yera abandi udupira twirabura bari bari mu nama bateze amatwi ibyo umuyobozi wabo yariko arababwira.

Abanyeshure bane b'abasore harimwo umwe yambaye itaburiya yera biga mu gisata c'ubuvuzi muri Kaminuza y'Uburundi, bari mu mwaka wa nyuma, bari babashize kw' ivuriro ry'i Muramvya kugira baje kwimenyereza kuvura.

Abanyeshuri benshi bicaye imbere mu nyubakwa harimwo intebe hamwe n'imeza ndende zikozwe mu giti, hamwe n'akabati karimwo ibitabo vyinshi, hariho umwigisha ariko arabigisha.

Abanyeshure batanu b' abasore, bambaye imyambaro isa n'ubururu n'inkofero zibakingira umutwe zisa n'umuhondo, biga kuri kaminuza y'imyuga, bariko barerekana igikorwa bakoze co gutunganya amatara.

Ikibanza kinini cane, kandi cagutse cahariwe abanyeshure biga mu gisata c'amagara y'abantu bariko baragira ubushakashatsi ku bijanye n'amaraso imbere yabo hari hahari imeza nini iteretseko ibikoresho bakoree shahamu kugira ubushakashatsi.

Ikibanza kinini cane kandi giteye igomwe cagutse kirimwo abanyeshure benshi bariko bariga umwuga wo gusudira, benshi muri bo bari abigeme kandi bari baryohewe bambaye n'impuzu zisa n'ubururu.

Abagabo babiri bari mu kibanza cagutse, bariko barakora ubushakashatsi, bo mu gisata c'amagara y'abantu bambaye ibirato bashagije ku mashati n'udupira, ndetse bakoranye mu ntoki.

Inyubakwa irimwo ibikoresho vyinshi bijanye n'umwuga wo gusudira, harimwo abanyeshure babiri bambaye amataburiya asa n'ubururu bariko barapima ko bikora.

I,kibanza kinini cyane cubatswe ku buhinga bwa kijambere, eka na none ryari ishure ryisumbuye rya kaminuza. Hari ha hari abanyeshure benshi bambaye impuzu zisa zifise irangi risa n'ubururu.

Abanyeshure benshi cane biga mu myuga bambaye impuzu zirezire cane z'ubururu imbere yabo hari imeza iteretseko amakaye n'amakaramu, ndetse n'ibikoresho bifashisha mu gukora ubushakashatsi.

Umunyeshuri w'umusore, yiga muri kaminuza y'imyuga mu gisata co gusudira, yambaye umwambaro usa n'ubururu n'igikoresho kimukingira mu maso kugira ibimanyu vy'ivyuma ariko arakata ntiyumuturire.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse kirimwo utwatsi twiza kandi dutotaye hambavu hari hari amashugwe menshi cane kandi ateye igomwe atuma ico kibanza gisa neza hari hateye mwo n'igiti kirekire cane.

Ikibanza cagutse cagenewe uburimyi bwa kijambere kirimwo ibitegwa vyinshi bitotahaye harimwo umwigeme yambaye imyambaro yera ariko arapima amagara y'ibitegwa.

Inyubakwa ya kijambere yubatswe kubuhinga ifise imbere hagutse harimwo abanyeshure benshi bicaye bariko bariga, harimwo umwigeme umwe yambaye impuzu zirabura yahagurutse ariko arabaza ikibazo.

Ishure kaminuza ry'imyuga ririmwo abanyeshure benshi cane hamwe n'umwigisha wabo yari yambaye impuzu ndende, kandi yera, ariko abanyeshure bo bakambara impuzu zirezire zisa n'ubururu.

Umugabo munini cane kandi w'umuhinga, yari yambaye impuzu isa n'ubururu n'agapira kera. Umugabo kandi yariko arakoresha igikoresho kinini cane cagenewe kuraba ubushobozi bw'amazi.

Ikibanza kinini cagutse cagenewe uburimyi bwa kija mbere kirimwo ibiterwa vyinshi bitotahaye hamwe n'umukenyezi, ariko arapima amagara yavyo.

Umunyeshure w'ubwira n'ubwitonzi ariko arakora igikorwa umwigisha yamusigaranye yambaye impuzu zirezire cane zikoreshwa mu kazi yambaye n'ibikoresho bimukingira ku maboko mu gihe ariko arakora.

Inyubaka yagenewe isumero ifise amadirisha, ariko ibi yo kugira imbere haboneke umuco ukwiye harimwo intebe nyinshi zipanze ku mirongo zikoreshejwe ibiti hamwe n'ivyuma.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse cahariwe umwuga wo gusudira, hari harimwo umuhungu muremure cane w'inzobe kandi ata mushatsi afise yariko arakora muri uwo mwuga.

abanyeshure benshi bicaye mu isomero ryagutse, umumwe wese ku ntebe y'iwe n'imeza y'iwe, bariko barakora ikibazo, umwigisha wabo yabandikiye imbere ku kibaho.

Abanyeshure biga muri Kaminuza y'imyuga mu gisata co kubaza, bari mu nyubakwa yagenewe isomero ryabo, bariko baratunganya ibikoresho kugira bakore igikorwa umwigisha yabasigiye.

Inyubaka ya kaminuza y'uburundi iyakoraniyemwo abigisha benshi bariko barabasigurira kubijanywe n'itunganywa rishasha ry'ikiranga misi c'ivyirwa.

Inyubakwa yagutse irimwo inyabwonko nyinshi zera ziteretse ku mameza akozwe mu mbaho maremare cane harimwo abantu benshi baje kugira ubushakashatsi.

Abanyeshure b'abahungu bambaye imyambaro isa n'ubururu biga muri kaminuza y'imyuga bari mu nyubako irimwo ibikoresho vy'ivyuma vyinshi aho bariko barahiga ivyo bahava bakoresha mu kibazo umwigisha yari yabasigiye.

abanyeshure benshi cane baryohewe, bambaye neza, kandi bashajije n'imyambaro isa n'ubururu. hirya yabo hari abandi bariko barakora igikorwa umwigisha yabasigaranye, kuko biga muri kaminuza.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza y'i Ngozi mu gisata c'imyuka bambaye imyambaro igomba gusa n'ubururu, bariko barapima icuma cabo ko gikomeye kugira batangure gukora igikorwa umwigisha yabasigiye.

Abanyeshure bari mu mwanya wo kinura imiti bakurikiranwa n'umugisha wabo ahagaze ku ruhande bariko bakina urukino rw'umupira w'amaboko, bamwe bambaye imipira n'amabutura atukura abandi bambaye ivyera.

Abanyeshure biga muri kaminuza y'uburundi bariko bakurikiranwa n'umugisha wabo biga mu gisata c'ubuvuzi bambaye imyambaro yera n'inkofero bariko bariga ingene batera urushinge.

Umuhungu yambaye impuzu zirabura yariko arasudira ivyuma vyinshi imbere yiwe hari imeza iteretseko ibikoresho vyinshi cane vyo mu buhinga bwo gusudira.

Abanyeshure biga mu gisata cumuka ibijanye no gutunganya ibyuma bariko barapima icuma gishasha babazaniye ingene gikora bose bambaye ibikoresho byo kwikingira harimwo n'amarori.

Umunyeshuri w'umusore yambaye itaburiya igomba gusa n'ubururu ari mu nyubakwa yagutse isakajwe amabati irimwo imeza ndende aho akorera umwuga wo kubaza .

Umunyeshure yiga mu gisata c'imyuga, yambaye itaburiya igomba gusa n'ubururu n'icuma kimukingira ko ubumanyu ariko arakata bushushe ntibumuturire mu maso. Ariko arakora imeza.

Inyubakwa ifise imbere hagutse harimwo amameza menshi akozwe mu giti gikomeye ikagira amadirisha, ariko ibiyo atanga umuco ukwiye kugira abanyeshure bahora bahakorera umwuka wo kubaza babashe kubona ivyoe, ariko barakora.

Abanyeshure benshi bari mw' isomero ryagutse umwe wese ku ntebe yiwe, basangiye imeza bariko barasubiramwo ivyo mwigisha wabo yabahaye basigara barakora.

Ikibanza gitunganije neza cane kandi cagutse, gifise uruhande ruriko amasomero yubatswe ku buhinga, asakajwe amabati n'ikindi gihande kirimwo ikibuga gifise ibiti bitanga akayaga.

Kumvo y'uko bashaka kuja ku gihe ikimenyeshamakuru c'isamirizi y'uburundi baraguze ibikoresho bishasha bibafasha gufata amasanamu meza meza kugira ngo bazoze bararonka amashusho asa neza.

Abanyeshure b'abahungu biga mu gisata c'imyuga bafise urubaho rubafasha gupima uburebure bw'icuma bagira bakate kugira bakore imeza ikomeye yo mucuma.

Abanyeshuri bambaye amataburiya hamwe n'udupira, biga mu gisata c'imyuka, ibijanye no kubaza. Bariko barapima urubaho bagira bakate kugira bakore imeza ikomeye.

ikibanza cagutse gitunganije neza cubakishijwe ishima gifise inkingi z'ivyuma zifata ihema riri hejuru rikinga izuba ngo ntiriturire ibitegwa

Abanyeshure biga mu gisata c'imyuga ibijanye no kwubaka, bambaye amataburiya asa n'ubururu n'inkofero zigomba gusa n'umuhondo, bariko barubaka uruzitiro bakoresheje amatafari aturiye hamwe n'ivyondo.

Abanyishure biga mu gisata c'imihuka bari mw'isomero ryagutse bafise imeza ndende imbere yabo umwe wese, ariko akorera ku nyabonko rwiwe bariko barakurikirana icirwa umugisha wabo yariko arabaha.

Abanyeshure biga imyuga mu gisata co kwubaka kuri kaminuza y'ikiyaga Tanganyika, bariko barerekana igikorwa bari bakoze co gutunganya inzu, bakoresheje ibipapuro.

Inyubakwa irimwo abantu benshi batekanye, bicaye ku ntebe zikozwe mu giti. Bafise imbere yabo inyabwonko, bariko barakurikira icigwa kiriko gitangwa n'umwigisha wabo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y' i Ngozi umwuga wo gusudira, mu gihe baronse akanya ku mugoroba baragenda mu nyubakwa irimwo ibikoresho bitandukanye, bagatangura kwimenyereza ivyo umwigisha wabo aba yabigishije.

Inyubakwa itunganije neza, ifise imbere hagutse. Harimwo intebe zigize imizingi abantu bicarako mu gihe bari mu nama, bose bashobora kuraba imbere.

Abanyeshure biga muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubuvuzi bari bambaye amataburiya yera bariko barigishwa n'umwigisha wabo ingene bashobora gutera urushinge neza abagwayi.